Politika konne politikaho misilete aana la`noomonte gede biirote loosano mani baalu ganba yee ganbooshe ofole noo gedde misilete aana buuxo asinoomo.

Mannu doogo fullanohu lamu sasu coyi xaadennati lawishshaho hudiriro huuccirara mitu yanna sayisani sa"aha higaha la"ara mitu isinni horo looso tire doyano doogote.

baattote aani hodhishshi giddo manna hogowanno kameeli su'masi shegeri yinannihu faname noohuwa manchu mitto hare afannokiha wilcherete wore haare massanni no

Leyikkihu Sidaamu daga mayimma xawishsha ikkino sumudinna Dubbaalihu badhicho ejjeetote misillanna yaannate minante biiffino jajjabba hoteellanna fooqqa labbannoreeti Leyikkihu Leyikkihu.

Annu kuni sidaamu budi giddo umisi qeechi nooha ikka dandaano uddirate budeno seekke Afinoha lawano hattono anga manchoti geerchu kuni keeru batirosi.

Tini weese kaashoti noohu gatu giddoti mulese carru no hakiino sa'eena Shamu hoggona moolu hashuwi no leemu huxini huxine heenonni.

Qaallate Egenno Qaallate Xawishsha niwaawe giddonni fultino coy fooliishshuwa hundaanni xuruurroonni qaallara eonsa garinni xawishsha daftari ne aana borreessitine leellishshe.

Tini lanani dogo kamelu iko manu harrano dogo ikitana tini dogono loosantinohu yanate lopho garinni kincho biffinise bonche loonsonni loosoti.

Afantino gashaano tini afantino gashaano misilete aana leeltani noonkeri su`minsa ayiooti labaahu maa asani no meyaati maa asitani noo gede afini?

Tini marishi baandete yine su'minanni woyi woshinanni, marishi baande babaxino dariga leella danditanno lawishaho wole gobbanni wosinnu daano woyite hatonno ayaanu heeranno woyite insa koyinsanni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini aleni leltano misile maati yiinumoro. dubu sadati .iseno duume yeedalati. afiseni alidi leeka gwesha wajote. farose no duunete. alibidise leeka kolishote. ise uritino bayichi moola lawano.k

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

maxaafu kuni argete ayiimma yaanno birtichinni qinaawinoha ikkanna, konni maxaafihu danisino haanjaho. hattono kiirote buusamme yitanno borro aanasiinni leeltanni no.

Mannu budu uddanno uddirre babbaxino garinni angasnni addi addi siqqo amadde babaxinno garinni gobbansa bude leelishanno sirbba sirbbani leelanno basera leelanori lowo horo aanoho

tini misile maa xawisano? kuni manu maa asani noho? mayi ana offolinoho? albansani marichi no?badhensani maarichi no?kunni manu maa udirrinoho? kuni maanuyiti kiironsa me"ete?

ya Shaamu Ladawe Huluullantinoti digiweheetina ya Shaamu Ladawe Ladawe Shaamu ya digiweheetina Huluullantinoti mite qarra ya aninni giddo ya itannitilla !

Kuni babaxino haamata muro afantano darga ikana insanno babaxino Dani muro afantanonna bifadona hanja darga ikinota bunxe afeemo danni heerano?

Wolu ganshu dhibbinni amadamate korkaata ikkannori qarqaru keeraanchimma agara hoogatenninna ganshu dhibbinni amadamino manchi anja darga baalaho tufannoha ikkiro moolanno yannara bukote karsame woleho sa anno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni maati leellannori sambeelle lawanori maati

Mittu uurrinshira balanxe yininte gede qara ikkitinori dancha akattanna wolunni baxxe leellanno gede assitannosiri Mittu uurrinshira balanxe yininte gede qara.

Meya beetto seessa baxano lowo geeshsha umose seekkite amaxite biifuro isera alameseti yaado diheedhanose konira insa biifano gede seensilu minira massinanni owaante aa gashshaanise gadachoti.

Tini laneemmoti xaalla loonssani heenoonni doogo ikkitanna tenne doogo anaannino duuchu manni haranni nooha ikkanna tenne doogo bushshi kaayiini duumoho

Koatte koattete yineemmoti lekkankera wodhinummoro biinfillehono ikko lekkanke mituri guficho woyi kincho lawannori ganannosekki gede seekkite agartannonketa koattete yine woshshineemmo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Tinni guma mayiinnite? su'ma maatti yaamanttanno?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini tombolla woy ufuuffate yinannireeti

Loossinanni techo albiidi barra Hayyete kiiro waaxo ikkitine qoonqo nabbabbinita hayyete kiiro suwise naggi assitine suwissine nabbabbe Loossinanni techo albiidi.

Xawino’neikki malaati hee’riro rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’neikki malaati hee’riro rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiitinanni Xawino’neikki malaati.

Kuni leellannohu affarete qoqqowi giddo afamannoha lowo geeshsa iibbannoha roore woyite (isate gomora) yaamamannoha ikkanna alamete deerrinni lowo manni koone la"ate woy daa"atate daanno.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro gamoojjette baattora uduunne hayishshiranni nootti leelittanno mannu

Tini leleitano sagale Danichu garrinni loosanite shiqqinota ikitana tene sagalleteno su’m birisame woy womma qanisonite yateni woshamno tene sagaleno wassa burunni chukineti.

Kunni beeti dagasi udira gara leelishano. Hattono tenne dagara mannu hiitoo seensilu uduune wodhanoronna hiittoo garinni udiranora leelishano wedelichaati kunni.

Dottorcho fitsum alemayoti dagate miidiiyira mashalaqqe woyi gaazeexaawe odoo uyitanni no. batinye miidiiyaati soyissese mashalaqqe haaranni noohu. itiyoophiyu baandiira mule wodhite ofolte mashalaqqe uyitanni no.

konne bayicho lowontanni biifino muronna laalo nooha ikkanna, tenne muro gidoonnino weesete yinannita roorenkanni sidaamu daga horonsidhannota ikkitanna, giddoseno haqqe leeltanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. Leelanni noo'erri mittu micro phone amade noo manchinna mitte beeto leeltanni nooe.

Abbebe Biqilihu Tookkiyote umisi reekoorde woyyeessatenni umiha fule gobbasira higeenna nugusunni shaambellimma uyinoonnisi Abbebe Biqilihu Tookkiyote umisi reekoorde woyyeessatenni umiha.

Fichaalla Qaale Fiche agooda hirre alba higge qaaffino birxe fultino albissino alliitanno injiitanno tashshi assitanno ashala litanno runtanno Fichaalla Qaale Fiche.

Hawaasi garbi giddo ofolte lasilaasa woyi shaqaddo dinbisanoki agatto agani noota misilete aana leelishenanke buuxo asinoomoha ikanna mitttu aganna kayisayino.

kuni laalote giddo gaamamanno laalchi maati? danasi kolishsho ikkinohu maati? konne laalcho mayi aana worre hee'noonni? kuni laalchi manchi beettira mayi horo afirino?

inxoxo parke gido ganyine horoonsi’nanni su’miledaano, Batinyisaano kiiro Deerrisaano kiiro mitte, umikki lame layinki sase tonne sayikki tonnikki Taqa Loossinanni Rosaano la’ini?

Konni daafira dodaanchu cho jawaata dadaancho ikka calla ikkikkinni Misile Lekkansa aana muso afi rino seenni isilanchimma afi ra hasiissannonsa Konni daafira.

Qaallate Xawishsha Gurchonna Daanchaho hanni konni qaalira Addaarro Fiche gurcho fiche uynona wi laano yaannohura gurchu oso laano ikkanno Qaallate Xawishsha.

Kuni ofollinno manni umo meexanni nooha ikkanna uurre noo manni kayini umo meedanni no mannati. meedanni noohuno mashinubbatenni ikkanna loossannohuno mawiratete woy elektironikisetennit.

Ila fafise ilate shoolericho hawa dihasiissanno akimete amaale adha, addi addi xagga horonsi’ra, mageeshshi ooso illanniro muranna mamoote illanniro anfe qixxaawa.

Elekitironkisete uduunichi wolewa heere wolewa qolle sokko saysano caabbichu wolqanni kone kayinni eella woraddate baadiyyete heedhano dagganke geeshsha dirine loonsiro faayyaho.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ispoorte loosanni noo wedellaati. ispoorte maaho kaa'litanno? ise loossannori ayee ooti isi?

saannete aanna omolicho worre ka'ne konni omolichira mereereho qamatto woroonni isse cala worenno diagurooninna gonneteno qo'le awukaado worooniteni manchu haare itanni afamanno.

Barrunni mitto barra meichu dagunchoho albaa hige daro tattayse itanni ha ranna dagunchu itannore hooge Meichu daro Dagunchu maala Togo ikkiro ani itoyya yaanni sirbi.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini misile maa lelishani? manchu kuni masani offolinoho? gowaho maa wodhino? aanani maa udirino? woronni maa qodhino? anga maa amadino? qubicho maa wodhino? badhwsini hige marichi no?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro saanqa siwiillunni loonsoonnihu waalichu nna simintottenni huxxinoonni huxxi leelanni noo yaatte

Irko Garunni wo naalate mitii mitanno heedhuro hatte qaalla woy qoonqote tuqqo qaali suude ate ledo marro qolte yitanno gede assinsa.

Kunni isilaancho roso baalunkura yitano borro afirino sumudi sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma rosu biiro Sumudaati. Konni sumudu horo uurinsha uurinshate badateeti.

Umi misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xawisse Umi misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xawisse Umi misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire.

Looseemmo macca fultino dodaano Niwaawe nabbawa yara albaanni mereerinni Hayle Gebresillaase yitanno xa mo xa meemmo a nena dawarate niwaawe ane ledo ikkitine qoonqo naggi qixxaabbe.

Lowo yannara meyaati rosu, dagoomunna miinju millimmonni hawante keeshshitino daafira Lowo yannara meyaati rosu, dagoomunna miinju millimmonni hawante keeshshitino daafira.

Barcima mine ofollinanniha assine loonsonni gari danchaho mannaho diguqano ofolliro hakko isi iima hashsha hashshano goxa dandiinanni mite mite saate qarramiro.

Itophiyu giddo kiire fullannikki dagoomi no kurirano uminsahu itate uddirate heerate gari woyi soni noonsa ku"u koiha asse ayirrisano gari kayinni wole gobbara umosi rosicho aanoho.

sidaamu qoqqowi peresidaantichi desta ledamohu qoqqowu maarchingete baande towaatanna yitanno borro noowa adawu agraano qoqqowunna gobbate sicco amadde uurrite no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu xuloora mayiinna mayi noo?

Kuri intanni sagalla lawishshaho paastu/shuttu, mokorone woleno konne lawannore afi'nannihu supir mariketete giddo ikkanna kurino umo loonsannihu fafirikkaho sindetenni , hayixunninna w.k.l .

Aantete Arri agaddate God lete baxxara dandaanno buudda bagaddate daafira qaalunni godo linannita qaalunni xaano foole qo lite assidhanno ikkitonnita ikkitotenni assidhanno.

Atikilite, woyi xiraxirete kuriu babaxino garinni manu loose baatotte aninni fushanotta iikkittanna laalituhu gedensanni dikko fushe biraho sooriranonna wolu kayi hakkiinni hidhano

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti dadalo leellishshanno

mine ikko biirote horonsi'nanni uduunni giddo mitte televizhinnete tinino girgidu aana sunte worroonnite girgidduno waajjo kuula afidhino qalame buurre loonsoonniho

Loossinanni Suwise Nabbawa qaali kiirote dona yitanno kiiro waaxo ikkitine qoonqo naggi assitine Coyi ra borrote malaatta taaltino suwissine Kulaancho Coy fooliishsho Ganyine nabbabbe.

mannu mine mi'nanno gari duucha basera baxxannoha ikkanna sidaamu daga mi'nitanno garinni minnani hee'noonni mine ikkasinna usurre gundoonnikiha ikkinota anfanni

Kuni leellannohu sagalete mine ikkanna mannu mitu ite fulannota mitu maala hidhanni noota mitu motore woy lamu goommi hodhishsha uurise noota leellishshannota ikkitanna gidose babaxitinno sagale woy agattote dani heeranno.

tee basera mannu mittimmatenni gamab yee mimmitunniwa booharanni nooha ikkanna, mannu kiirono lowote, hattono, konni manni widoonni barahaame bukaame baatto no.

Sharrote woyyitanno doogo tenne ikkase huwate sase hige hoode hoodete doorshaho shiqe qeele dancha faaleha dagate riqiwaancho ikke hawantannokkita dagate yawo jeefo iillishino.

Kuni lananihu shunikuritaho yinaniha ikana kuni shunikuritino rorre dariga afamanohu alichame goba ikan kone shunukuritano horonisinanihu sagale comishirate horonisinani lalichoti.

Muziiqu uduuneti yinanniha woyi sirbuha hojiha hattono Maga'no maga'ninani basehano ikko baallanka bande iima borreessine ku'lella woyi loonsa hakko badooshu kalaqamonna.

Tinni illete leelitanni nooti farshu gaareti Tini farashu gaare uyitano horro hodhishshaho kaalitano ise afanihu quchumu giddo callati hakiino sa'eena...

sudaamu budenna wogasi leelishshanno garinni udidhe noo mancho woy ama tini mami manchoti? tini ama uddidhe noo uddano maati yine woshshinanniro afootto ati?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kowuiicho bununna sagalete mineeti haammatu manni hakko mare boohaaranni no yaate

Konninnino sao, bushshu hoshooshama lolahunni bushsha haa’re ratenni kalaqamanno duunamino bushshinni lagga, xashshuwanna wolu wayi batinye xeisanno Konninnino sao, bushshu.

tenne basera afantino gashshaanonni massagantanno mannooti mittimmatenni gamba yite sidaamu daga bayichu bayichunkunni fushshite abbitino uduunne daa'attanni nooha ikkanna, insa giddono desittta ledamohu no.

Kunni kine xibebete giddo leelitano siribu gaammoti Tini gaamo xa mayiini guragete siriba siribitanni no hakiino sa'eena lame miyaate lamu labballoho.

Kuni mini mannu galanno mine ikkanna konni mini gido lee wonbare xarapheezu leellanno yaate konne mineno uullayiido loonsonnihu waajjonna biifano shakiliniiti

Ginboola konne ginboola duucha horo aanoha ikkana buna xinqinaniha obba gudhinaniha babaxino ishine fushine hunaniha ikanna misilete aana buuxo asinoomo.

Kunni gaazzexxaho, gaazzeexxu manchi beetira ikko hatto gobbatte lowo horo aano, aanno horo gidono mite gobate duduwa woyi iillisha hasinonire isi aana borreesine duduwa dandinanni

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni biinifileho woyi seesaho goowoho wodhate angate wodhate, macate wodhate horonsiranohha angatenna goowu woriqe hattonno macate woriqe yinanni

Basete bass manna hogowe woyi uduune hogowe saysate horonsiranote tini lamu gomi dhoqi-dhoqe tene oofano ooffano uminsara yite qoropho assira noonsa insa sutu oofalla hasiisanonsa.

Waayi giddo heerano moicho rooe tene mayira waajjano isi mannu yinniro afi'nanni tumo baalla mitella ikkittano koke giddo dadadhachote arawu gatikki leellannu ni hinko hakeeshsha dinose.

Meyati tiraakiteretenni baatto loossan Konni daafira mitte gobba dagoomunna maate heeshshote soorro abbitannohu Konninni kainohunni xaa yannara lamunku mitteenni loosiro callaati.

Kunni minni uduune ikanna insanno siinne, siinne wodhinnanni barciminna bunna wodhinnanni farmuuze leeltanno. Insa gidonni siinne bunna xarshi'ne agate kaa'litanno.

Jilu mine jilu mine yaamora korkata ikinoe coyi beetono beetuno miizeno hattono mushurru miteeni ganba yee ofole nooti misilete aana leeltenaeeti .

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? konne bayiicho bunna hiitto hiitto asinanni hee'noonni?

Maashine tene mashineni uduune udinaniha gonbaniha ikanna misilete aana leelishani nok mashine danaseno waajo lowo geesha biifanotee yaate yine hendeemo.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kaammelu laanba xorishinnanniwa mare uure noohu leellanno

Kone duuchu dani shibba xaadinse wolewa hee'nenna wolewa sokka sayissano gede assine loonsonni uduuncho kone abbine duune woronnite tene base lubbora baxoommo.

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Geerchu manichi umoho kofiyya wodhe goowaho gaawe xaaxire danasi kolishshu manichu dananchosi qole kae awuuwaamu mama afamanoho mama qole kaentini herano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Garibbu kuni hikkiho? Qachuwatte mayi affamanni noo ? Mannu Kay massanni nooho?

Loonseemmo niwaawe giddonni fultino xa muwa lami hasaawunni mittu xa manna layinkihu Rosano ane ledo mitteenni ikkine dawarate wo naalle Loonseemmo niwaawe.

niwaate giddonni fultinorenna fiixooma afidhino xa muwa dawara Niwaawe rosu umo woy guulcho annohunni borreessa Qaalu shiqishsha assanna kifilete deerrinni woy gaamotenni hasaawa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna diraama.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuunilelawonke huduni hisene lonsoyiho? iso maa asinani? isi danaai hitohi?

Loossinanni Macciishsha ledo nabbambummo Woshsho su muwa Gutu waaxotenni ikkitine mimmiti nera qoonqo su muwanna Gurduwa naggi assitine nabbabbe Loossinanni.

Gati awabba ikkitto maashinetenni loonse qixxeesinanni awabba mine biifisate biirote biinfile ledano gede assate hattono babbaxxitino jilla heedhano woyte horonsi'nanni uduunchoti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori seesaho wodhinanni culkaati. kuni culkki waaga batinyeho.

Togo basera loworeti dhaggeffattanihu huluulo ikkanorino heerano yeemmo woyte mite mite quchumara loosante gooofinokki togo jajjabba hijaaruwara looso hanafisiisenna mannu gawajo babbaxxitinotera sae aamamanna la'nanni daafirati.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro akaafunna cuisi, bunnu cui, meesannete cui, wkl heeranna leellanno

Sidaamu umisiha gamba assirate irkisamate iima luphima qeecha fulanna la'nanni hee'nonni boodu barri kawa kunino albinni roore sufalla noosi ilamate mereero.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro muro woy hayiisso dushittannokki baatto kinchaamette

Adawu agaraano seene kuri adawu agaraano seenu yineemori umonsa fajje gobate ikineemo ga`labonnaa salaame maganu ledo agareemo woyi agarsiinseemo yee loosani no.

wedellichu beetti dancha gede biiffinota sidaamunnita budu uddano uddire haanja kuula afidhino bolaale qodhe kiisete anga wodhe uurre no yaate

Borreessate Bude Woroonni coy fooliishshuwa borressate bude agadhitine lawishshu garinni marro qoltine daftari ne aana borreesse Borreessate Bude Borreessate Bude.

Fayimmate uurinshanna owaantete biironna fayimma agartano agarooshi mine manu fayimma agarsiisirani woyi xibba buuxisisirano baseeti xiwamiro kiniine adhe egeme hurano.

konne bayicho kolishshpo wonbare ofolli'nanniti biiffannoti leeltannoha ikkanna, tenne wonbare albaanni waajjo wonbare no, tini wonbare mittoricho borreessi'rate woy wodhate horonsi'nannite.

Tinni illete leelitanni nooti ameeriku saati manchi ado xuudhitani no hakiino sa'eena lamenta lekka osurite woyi dagaade xuuritani no uyiitano horro ba'ete.........

Bootta togotta weese gane itinse hattono wolu wolurinni seekkine soore jajjabba assine dikkote hirenna hakkinni hidhite gorine maalansa hirani base hogobbanni hee'noonni, bootu mitulla baraginonna.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano konni rosi gedensaanni Oosotewayinni agarranniha danchu akati xawisaano oosichi- Mate yanna jawaate rosate horo Itophiyu malaatu afiinni Xawissinanni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori beetto biiffe uddidhe lowo manni mereero gotti yite nooti leeltanno anera

Borreessate Bude: Maqishshu Malaate Qummishsha Maqqishshu malaate horonsi’nannihu: borrote giddo horonsi’noonni hedo meessita ikkitinokkita xawisatenna borreessinoonni yaatto fiche hendoonniwiinni baxxitinota ikkase leellishateeti.

Tini beetto hojjaseno leemmichote geeti addinta biiffanoti waajjo amaaru afiinni habashu uddano yinannita udidhe lamente angasenni amadde angaserano kawa ka'aa naxalase xaaxidhe no

Ile la"a gibbe xibburo woyi hindididhe qarrisanoha ikkiro cophi assine wodhinenna hurre aano xaggicho togo assineti loonsannihu roore anga mootimmate fayyima giddoni affi'nanni.

Muro intannite giddo kuni murote woyi laalote sirchi Hababe yinannihu itate biifano horono lowoti noosi waasi fiine xunxe intanni guma calla hune.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno dubbo lawannowa hayisoo nooti yanna soodimaro labbannoti noo

mayi hagire xawisanoret? koone hagire xawinisani henonihu maamat? hawalle tashshi yinonike yaate korikatu maat? Kone hagire xawisani nohu manchi ayiti?

Kunni illete leelani noohu lekkate wodhinanni caamati caamu loosamanohu faabiriku giddoti isi aano horro lekkate wodhinanni qoleno duume qalameni loonsonisi.

Tini lananiti adid adid manni tesannitinore tesonisa tawisidhe tiwnisani keranchima afidhano dogo ikitana tiwamino manchino tibase garunni kuliro calla hurano.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra shiqqino xa mora Reyote Ranke yitanno nabbambanni niwaawe amado garinni lame lame ikkitine hasaawatenni mitte mittente xa mora hala lado xawishsha qaalunni aate wo naalle.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto shaette minitti haqqe lekkattenni kadde hiiqittanni nootti leelittanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno dadalo leelishshanno misileeti

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? beetto tini hiitto ikkitte noote? maa asittanni noo? maa la'anni noo?

Egennaa misa Shiqannohu afuu jirte rosi shotte ba annonsa heedhuro Roore hekki yaanno assoote uyinsa aatto rosiishshi mittu dani gano afi rinoha ikka noosi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kaameelu aanna noo manni ayiootti?

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Coyi ra Ha runsi keeno addi addita coyi rate assootubba waaxotenni gaamotenni woy rosaanote albaanni loosidhanno woyte garunni macciishshitanni ha runsi Coyi ra Ha runsi keeno.

Kunni dagate sokka rahotenni iilinshanni imiidiyati. Konni miidi horo mannu saate saatete ikinore rahotenni mashalaqe wiinamunni iilishate horo aano miidiyaati.

tinni misile maa lwelishani? manu kuni maa asayino? urrenso offle no?manu kuni maa udirino? manu hallo mayini usudhino? maanu mayi mule urino? manu uumo hito asire no?

Kunni illete leelani noohu daddalu bayiichoti woyi suuqete tene suuqerra Hira hirano manchino alibaani ofolle no hakiino sa'eena hidhano maninno no.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Ikkollana insa labbannori ledo konni woroonni shiqqino qixxeessinoonninsa wilcherete yinanni xa muwa niwaawete addaho woy shalleettenni heewisantanno Ikkollana insa Ikkollana.

Hijaara kuni hijaari lowo geeshsha danchaho woyi baxisannoho konne hijaara loosate lowo woxe baante lowo yanna uyine loonsoonni hijaara lawanno

Albi yannara gobbate geinonna aggaxxinanni keeri hooga Albi yannara gobbate geinonna aggaxxinanni keeri hooga Albi yannara gobbate geinonna aggaxxinanni keeri.

Mininna dubbu saada widira gaamamannoha su'masi geedimoho yinanniha buuda seeda afirinoha callichu uurre nooha hayeessono duu'mite noota arri yanna labbannote yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mannu kunni maa dawoe yaanni noo?

Dubbu giddosi addi addi horo afirinno isi aanno horo giddo addi addi dubbu saada giddosi heerate ikko dancha ayyare afirate lowo kaa'lo aanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Abbebe Biqilihu assino rosiisi’ranna heewo wodanche ha’runsino- hunna jeefoteno qajeelanno gede injo kalaqino qajeelshaanchi su’mi Abbebe Biqilihu assino rosiisi’ranna heewo.

Manchi beeti ilamano woyite fulano dananchinna geedheenna fulano danchi baxano. Kunni beeti umo losere gurumbisire nooho. Qoleno afooho hinkote fiqiiqicho wodhe no.

Daga hatte yannara konni geerchi ledo amaalamatenni Furra shiqishshanno hibbo tidhatenni sa e umose hunate geeshsha hayyo kalaqqe gashshootise ba anno gede assitino.

Rosiishsha qorophinanni aleenni lawishshi woroonni noo rosiishsha woy qoonqote Layinki qaale borreessannohu nnoti tuqqo xaadissine borreesse Rosiishsha qorophinanni aleenni lawishshi.

Sidaammuniti budu sagale omolchu shaanunna buurisame maalu saanete aana shiqqe no. Me'ichu durishame bude sagele ledo shiqqino. Shiqqinota budu sagale ittara shiqe no.

kuni leellanohu waasu omolichoti. waasu omolicho qixxeesinannihu hanafote waasa qinshe jawu deerri gedensanni mixashote rainse qaamatote qaamme intanni coomado sagaleeti.

Amanyoote agadha aleenni kullihunni sa’e uurrinshu noonsari batinye golla akati noosiho Amanyoote agadha aleenni kullihunni sa’e uurrinshu noonsari batinye golla.

Murono ikkitto laalono miteni xaadinsi maashinete giddo wore hateni anganni gede assine loonse fushshine hiranni base tene duuchu manni hasirano.

Borro Mitte Aadde Hasamo yitannota harancho dhagge daftarikkira borreessitto tta gedensaanni marichire xawisa hasi roottoro rosiisaanchikki hasaawi Borro Borro Mitte.

Banxanni Dhaggete ittara amboominna dhagge umo dagunchu dugganna Saykki hedo Mitto barra dagunchu Kiniinaama giirante ambooma me e itara hasi re Techo me ekki coomu maalira hiikko allaa lite hositta yiise.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa assanni nooikka intanniri maatikka uddirinori maati

Galashshu ayiddisira hige keeshshihu gedensaanni taaga hedi bunshe qulli yiteennasi miillasi gamba assi re insa ledo diishshichu minira gaaddu Galashshu ayiddisira.

Kuri lelitanori rossano lowo geshsha rosonisa mittimate ganiba yite nabbanni norreti. kuri weddeluno ga’a gobba gashitanore ikitana nabawayinisanni saenno jawu batili nonisatta lelishshano

worroonni isayyotenna guffate mayimma suudda xaadissanni qaale borreessite kultanno nabbabbanno fidalsate wodho batinyu su mi qaallannita gurchonna addaarro fiche kalaqo gara coyidhanno hasse borreessitanno woshsho su muwanna su muwara hattono gurduwate.

Kunni rosu minni hoowe gidoonniiti. Rosu minni hoowe gidoonni ronsanni waalchira albiido loonse biifinsanni hee'noonni. Konni minnira waalchoho angatenni shaafanna siminto horoonsi'ne loonsoonni kinna no.

ijaaru looso loonsanni hananfe hee'nooniha ikkanna, konne looso loosanni noohu lamu mannino leelanni no yaate, konne looso zangetenninna haqqetenni loonsanni hee'noonniho.

Hakkiinni mudhe kae dodansho rosiisi’ranni keeshshi gedensaanni hatta yannara olanto mimmitu ledo assitanno heewora maaraatoonete beeq, La’inanni misilla giddo umi deerri xagicho uyinannita leellishanno?

tinni alenni leltano misile mayinite yinumoro manchu gowisira usurancho wodhe gidoni wajo layino udire annani kolisho koote udirino. konni manchi mule banderu uure noo.

Kuri adawu agaraasinenna gobate geeri gamba yite daabo murtanni no. Adawu agaraano mereeroho lamu anuwa sidaamu daga udano udidhe no.

Deete affino coy annosihu baalu beeqqo miilla galtannohu uminsa sumuu yite assanno doogonni songote kayyo wodhitino wodhonninna doodhitino uynanni doogooti.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mannu maga'nanni woy saaatanni noo mannaati amma'note hundaanni

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mannu addi addi looso loosatenni heeshshosi woyyessannoha ikkanna mittu kayeenni daddaloho kunino duuchu dani hidhinannire worre doogote qaccera sunte hee'noonni yaate

Kunni kaameeli hogowancho kaameelaati. Konni kameelu horo mannaho ayirino uduune hogowe basetenni base sayisate kaa'lano. kunni kaameelira albaanni hige jawu hijaari leelano.

Tini misile xawissannohu garino waa, wayi giddo noo harammaadda hayiisso, duucha angatenni loonsoonnita wayi giddo ha'nanni daahaasincho , duucha manna, wayi gama boora kinchonna tuuddino haqqe leellishshanno.

Egenno Bisubba Xaadinse Haaro Qaalla Fushsha Lawishsha nni boosonni booso boosote boosora Woroonni noota bisubba fiche heedhannonsa garinni xaadisse Egenno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qorophote anjenni iillanno qarrinni kalaqantanno kuri jadduwa korkaatinni gobba looso loossanno ogeeyye hoogganno Qorophote anjenni iillanno qarrinni kalaqantanno kuri jadduwa.

KUni waa angani xaasi gidoosi addi addi baadi xagga wore heenoonita leelishanno isi noo qoxeesira noo uduuni addi addi horo aano

Haqqu looso konne haqqu looso maa maaho horonsinani yiniha ikiro lowo horo aano lawishshsaho gonxani daalasa loosate ofolinani daalasa galNi mine.

qooxeessa qonce haa'noonni misile aana kalaqamu haqqenna weese leeltanni no. hattono mereeroho saada hayiisso ittanno darga lawannohu leelanni no yaate.

Kuni alibu aana la'nemo rich sesaho loosi'anina aliba sesisirate ikanotichoti qoliteno tin manchi asol'itan nootana hagirame ikitinotna bunxe afa dandinemo

Caalu heeriro mannu horo geano saadano hatto baattono dikoartano koni daafira jajjabba kalaqanu haqqe murre hunoonke, shiimadano lende kayinso ytano sokka giddo'ya nooe.

ortodoxete ama'no massagaano gamba yaatenni ama'nonsa gamba yite leellishanni affantanno. hattonni amanansa massaganni leelitanota leelishanno uddano uddidhe gamba yite afantanno.

Kuni jilu aana nootana insano lame manna ikinotana mitu labahana mite mayita ikase bunxemoha ikana insa alibannino kekete yinaniri noo?

Kunni caabichu xawanowa babbaxino danni uduunninni loonsoonni biinfilu uduuneeti. Konni xawanni noohu caabichu wolqanniti. Konni uduunnichi horo mineho biinfile aateeti.

Dubbu giddosi addi addi horo aanno aano horo giddo babbaxitino addi addi gaxigalla heerate ikko hakiini sa'enno giddosi amadanno horo dancha ayyare heerate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori doogote. doogo yaa mannuno ikko saadano hadhannote.

Tee basera lowontanni biiffanno beetto nooha ikkanna, iseno waajjo uddano uddidhe noota ikkanna, hattono umose seeda afidhinota ikkanna, uurrite noowa badheenni hige biiffanno haqqe no.

Shiimada ooso looso kalaqe loossano woyte lowo geeshsha baxisano yannansa horonsidhe lowo eono affidhano hattono maatete anga dila"ano yaate jawaattotta ikkittano ilama.

Maashiinna horote gobbaanni ikkite looso loossannokki gede assitanno Maashiinna horote gobbaanni ikkite looso loossannokki gede assitanno Maashiinna horote gobbaanni ikkite.

Konni daafira diamadantino yine siimu xaadooshshe assa dhibbu kuni mannimmanke anna vayresete meessaneete sayse ikkinohura ikko heeshshonkera iillishanno qarri qoropha hasiissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro daabo taalloho fance duucha danna qaamatto loonse giddo woroonnotta

daddaloho yineemmo wote mannu mitto coye hidhe qole hira ikkitanna, tini beetto maa dadda'litanni afantanni noote? hattono hidhate martino beetto angasera maa amadde noote?

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate gedensaanni siqqino xa’muwa Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye La”ate.

Shiqqino niwaawe giddonni fultino qara malaatta giddo mittu gari akati noonsa malaatta aana illacha tuggine hasaabbe Shiqqino niwaawe giddonni fultino.

Peresidaantichu Tiramaphi Hayatete Mine Isiraelete Roorichi Minsiterchi ledo amaalattarati yine xawishsha uyiinonni gobbate ledo fiixomma kalaqatenna dannase xaadisate hasaawu dancha ikkinotta rosicho uyittano gashshaanoti.

Togoo kifilete albaanni shiqishshanno gede assantenni waaxote miili ledo woy gaamote mimmitoho shiqishshanno gede assa woyyitanno Togoo Togoo kifilete albaanni.

afantino gashshaanonna annuwu giddo beehantannori badhensaanni duuchu manni harunsannansa waa fante maassiissanna insa giddo mittu angasira adhe aganni no mannaati

Kunni illete leelani noohu lalu woyi handu maalati qoleno coomino cooma ledo amadino maalati aanasi shoolu bilawu no sass miximixu baribare no.

Faradu sidaamu manni seeda doogo ha'ra hasiriro farasho gulufiha kodhe bixala qase afooho hakkone gulufe sosomunni ikki dodisanni hara iilla dandaano hasirino qooxxeessa.

budinni oosonke dadhitino afiinsanni nabbawanna borreessa macciishshanna coyi ra xomoosse rossanno gede hawaqisate qixxaawinoho Qixxaawo tini kaima assidhinohu kunni albaanni assinoonni xiinxallonni ooso hiito ikkite rosanna nabbawa dandiitannoronna Sidaamu Afii jirte.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ko*attete. ko"atte yaa lekkankera wodhine millinseemmote.

Koo onne lalo qoli woroonni noo tenne lamalara qoonqo xaadisatenninna qoonqote widira babbadatenni rossinoonnite daafira woroonni noo babbaddanninna xaadissanni borreessi.

Womaashshu konninni Qoleno Caamo garbi Afirikaho qarqaru dagara ikko gobbankera addi addi hojjatenninna shaallinyunni egennamino latishshu looso loosate irkote Womaashshu.

Lawishshaho gaangaanu mundaa shonte yarre gogu shoccoorraawa wolqiweela mannimmate kaajjille hooga macalaqqi yaa bisu iibbille hooga angatenna lekkate maali waa kuusa godowu naggi yaanna w k l.

addi addi dani sagalla noote giddo supperimarkeettete mirtenni afi'nanniti ashshagantinoti kiirose duucha ikitinoti dirre worroonniti duucha kuula afidhinoti ashshagante no yaate

Kuni farsixani noo beeto leelitanoota ikana iseno ilese ximibilite nootana angase kayise fariso farsixani nootae lelishano qoleno dume udano udixino?

Eedisi vayrese mundeensa manni dancha irkonna owaante assininsaro wolootu qansootinte gede dancha heeshsho hee dandaanno Eedisi vayrese mundeensa Eedisi vayrese.

kolishsho doogo kameelaho lonsoonnita wirri yine ha'nanniwa doogote aana noori nookkitanna albaani hige haranni noore xexxerisa sasu goommiha anfanni baseeti yaate

mannu kuni ga'labbo agarsiisanno manna ikkanna, baalunku manni mittu dani uduunne uddire, hattono mittu dani koffiyya wodhe mitto raga hige haranni nooha leelishshanno misileeti.

Aante noore lame malaatta leellinshanni garinni mimmito lawisan nonsarinni babbadannonsari maatiro Itophiyu malaatu afiinni xaw isse, Wogate uduunnubba miinju horo noonsa yineemmo woyite?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini maalu sagale labbannoti maatikka mayinni loonsoonnite

Shaambeli Abbebe Biqilihu maraatoonete heewora umiha fulatenni culka afi’rino kolishsho Afrikaawe dodaanchoo dhag- getenna ilamatenni hee’ranno Shaambeli Abbebe Biqilihu maraatoonete.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawi may mineetti? Angatte hoowi aanna noohu maattiya?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori hayiiqetenna jalbaho kuri lamunku mitteenni harannoreeti jalbu way aana calla haranno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tenne malaatta akattansa leellinshenna leellinshummo ikkinni sayinseemmo sokka mereero lowo badooshshi hee’ranna sayinsara hasi’noonni sok- soorraranna fiche badara dandaanno Tenne.

Afuu Jirte Woshshonna Gutu Su ma Woshsho su ma Lawishsha Doobba Garro Rosiisaanchine cho nera lee woshsho su muwa daftari ne aana borreessitine leellishshe.

Afuu Jirte Ewelimmate Su mi riqiwaano Ha nurisaano Su mi riqiwaanonna Massagaanchimmate Sufo karsiinse worroonni qaalla ewelimmate su mi riqiwaano woy ha nurisaano su mi riqiwaano massagaanchimmate sufo baddine fushshitine daftari.

Mannu angasanni amade leelannori addi addi horo aano uduunichooti konne darga leelanno manni addi addi wogate uddanno udire seese doogo haranni leelanno

Nabbawate Huwato Ha runsi keeno nabbabbara noo niwaawe amadote rosu umo misile misilete xawishshanna qara qaalla horonsidhe heddanno Nabbawate Huwato Ha runsi keeno.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro haqqa loonse, biffette yinnannitta qalame gannikki woroonnitti leelittanno.

Bunu addi addi horo aanno bunu aanno hooro babbaxitino dikko fushshinne addi addi e'o afirate lowo horo aanno iso worre heenoni base lowo horo uyiitanno

Loossinanni maa raan cho hanni aleenni taqa Hanni konne qoonqote tuqqonni aana nummota ki ne mimmiti newa borreessumo mma qaale asse hasaabbine qaalla woshshe.

Kaa latto gara konni maxaafira umi qooli aana noo qaagiishsha lai Faayyaho gatinoreno konni gamba assitine borreesse Kaa latto gara.

Daddalu addi addi horo aanno isenno mannu addi addi dadallo daddala'nohu babbaxitinno e'o afirateeti konne darga leelanno uduuni babbaxitinno hayyonni loosooni iduunichooti.

Kuri egenaa ma afidhannoti lame doogga ledote nabbawa wo naalshinni rosu maxaaffa gobbaanni irkishshu niwaawe nabbawatenni nna ledote borreessanni Rosaanote Maxaafira nookki borreessate qeechi loosi wo naalishinniiti.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Tenne lamala lamalki barra nabbabbini niwaawe giddonni mitte hedo adhitine heewisiissinanninna heesagisiissinanni umi ne hedonni qaalunni hala lado xawishsha uytinanni xaphi asse.

mannu ganba yee ka'eentinni ama'notte minnira marre hakiicho maganonsa babaxino garinni hucciranni afamanoha ikanna kunni manni baalunku babaxino qarra woyi babaxitino hibbo adhe shiqanno.

Macciishshanna Coy ira Coy ira Yekkeero Rosinokki manni co imma agadha dandaanno woy didandaano yitinanni lame gaamonni heewishshu hedo kifilete shiqishshe Macciishshanna.

Angate ikko bisoho buudhinanni buuroti woyi riqinanni woyi hayishinanni saamunati yine woshinanni, koniranno anga'ke co'ichimaranna keeranchima lowohunni kaalano'nke daafira horonsi'neemo

Sagalimate ikkitto uduune shiimada biso diwano uduune ikko hattono wole wole tu'ne loonsannire shiimada abbine daddallanni loonsanni baseti tini kayi basete keeshsha dinose kuri uduuni.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Kuri sasent seenni gamo kalaqe gamba yee mereero mayika wodhe ama'note mine faarso faarsanni no.tenne ama'nono kirstaanaho yinanni badhensanni noohu insa faarsitanna massara godo'lanni no.

Oosicho’ne borreessate jawaachishshe; lawishshaho, maatete miillara woy jaallate borrote sokka, barraho woy lamalate giddo tuncu yiinonsare, woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

afantino gashshaanonna annuwate giddo gaamamanno manni angansara loosu uduunne amade doogo darani noohanna mitttu silketenni footo kayeesanni badheenni hige uurre no

Konni nni saeno mitte daga woy gosa babbaxxitino qixxaawora woy ayyaanira calla badatenni horoonsidhanno uduunni hee’rannose Konni nni saeno mitte.

Gamu manni dubbo midaano mereerse doyisse dirame ha re seeda daguchu haqqa kare duhe haarookkise kiiranni wi wi lishanno Gamu manni dubbo.

Konni daafira Yaannate gurdi ledaano yinanniri xa baalinke akatu soorro abbine konne gedena ga a gedensaanni albaanni dhibba noowa gatanno gede qoropho assa w k l.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini maashshinubba maati hiissine loonsoonnite kinna hiissite cancantanni nooikka

Xa tini misile xawissanni noohu ninkera shoole babbaxxitino uddanna uddidhino biishshuulle manna qote qoteho noore xawissanno. Shoolunku lekkate kaase godo'laanootinna amaaru afiinni borreessinoonnita sasu xuruuri borro xawissanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni haqqe maaho uurritinote dubbu isi lowohonso maati?

Kunni illete leelani noohu kaamelaho kunni kaamella loonsonihu babaxitino uduuniniti woyi siwilaniti hakiino sa'eena shoolu goomi noosi kaamelati harrani noohu kolishsho doogo aanati.

Kuri kayiini manchuna beeto misilete aana leelani noonkeri dagunchu goga haare hakonne mooshe darbatu gede asse aanaho wodhe hakkuni aana muraasincho halloho qodhe no.

Hatte yannara umisi reekoorde hiiqqatenni woyy- eessino Hatte yannara umisi reekoorde hiiqqatenni woyy- eessino Hatte yannara umisi reekoorde hiiqqatenni woyy-.

Macciishshanna Coyi Coyi Fooliishsho tonnete aana noota uminna layinki lamala niwaawe amado heewisiissinanni gaamotenni hasaabbinihu gedensaanni xaphi yitino hedo kifilete miilla nera shiqishshe.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro sidaamu dagaha budu uudune udirre noohu leelanno yaatte

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kinchunni loonsoonnire ikkanna konne maati yinanni.

Maxaaffa tini maxaaffa giddose egenno ammaddannote tenne giddose heedhanno egenno adhate maxaaffa seekkine nabbawa hasiissanno maxaaffa nabbawa lowo geeshsha danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Duu rama horonsidhe borreessansa buuxi nafara dikko lawishshaho konninni aanchine hundnte qaxalo bodda agurroonni borro gufo horonsi ri Taqa Duu rama horonsidhe borreessansa.

Lawishsha wole kayinni Shombu dhibbinni amadamino manni ledo way udiinnicho horonsi’ra hooga konne dhibba gargadhate doogooti Shombu dhibbinni amadamino manni buusanno woyte albiidinni shawwu yaa konne dhibba gargadhate doogooti.

Shoolkihu diri geeshsha noo Ooso wolqansa aliidi looso loosiisa aanansa ooso umi dirimi roso hanaffanno jaddo loosate Shoolkihu diri geeshsha.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho qaaqo mayi aanna hanqafidhe nootte?

Mite xiinxallaano suwise nabbawa xawissannohu shiqqino niwaawe mitii minikkinni rahotenninna shotu borreessate budi hajubbara lowota jaatanaanbikkinni nabbawate Mite xiinxallaano suwise.

macca fultino dodaano Macca fultino dodaano Hayle ilamishsha yitanno niwaawe giddonni Gebresillaase ilamishsha lainohunni layinki lame gufo doodhite mitte borrote gufo gufo haransitine borreessitine kifilete borreessitanno gede leellishsheemmo.

Mannu ganbba yee babbaxino garinni budensa leelishanno sirbba sirbbanni leelanno anhasanni addi addi siqqonna babbaxitino seesunni lonsoonita wonqo amade leelanno

Sidaamu afamanohu qeexxallunniti koni qeexxallira umisitta ikkitino amadonna wodho sokka heedhanosi kiiro qeexxalluta qixxeessano manni hedo seekke amadinoha dhagge mucuqi asse afinoha ikka noosi.

aleenni la'neemehu xoxxisaminno bunaati. bunu manchi beetira kalqete deerinni lowo horo aanni afamanno. bunu giddosi babbaxxitinno shiilla amadinnoha ikkanna jawa horo noosi.

sase maanti sabba liise ka'eenitinni babaxino uduunicho loosanni afamano konne uduunichono liisinno sabinni qixeese kairo giira giire giirate giddo duwe raisanno.

mannu ofolle la'anna mitte beetto yannilicho uddirate dana leelishshanni nooha ikkanna, tini beetto uddidhe noori gordu dani haanja uddano ikkitanno.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni ijaru mayini lonsonniho? hundase marichi no?tini ooso maa la"anino?

konne bayicho noori kalaqonna qoxeessa ikkanna, kuni qooxeessi biifado ikke hee're alillichonna worirricho batidhinoha ikkanna, mittu manchi tenne kalaqo la'ara woro hige dirranni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu maricho loosanni noo kunni? baatto hiittotte? Ofolosse maa labbanno?

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Ministerenni Qoqqowu Biironna projekte mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi layinki xaphoomu rosi isilanchimma prograamenni baatamino.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa loosanni nooho meyatino labbahuno mamira dode dayinoreeti

Owaante mannu hasattosi garinni hasire daano gashshaanote biiro geeshsha ikkonna kayinni gashshaano duuchante yannara diino afantano ikkirono wo'munni xea mannu afiranilla no owaante.

tini aleni leltano misile maati yinumoro manchu caalichi ofole seeke la"anni noo. isi alba bishoaho gowaho sidamuyiha qolote fooxa wodhinno.

Qaallate Egenno Kuni rosi illachishannohu nabbabbannonna macciishshitanno niwaawe afantannota haaro qaalla rossannonna horote aana hosiissanno Qaallate Egenno Kuni Qaallate Egenno.

murote giddo mitte ikkinohu kuni salaaxaho yinanni muroooti isino manchi beettino ikko wole saaga sagalimmate horonsidhanoha ikkanna, mannu kaaseenna fulinoho kuni.

albasiinni qole sase gobba riqiwanno sicco wodhe mittu beetti badhesiinni hige uureenna isi kayeenni barcimaho ofolle noohu su'masi tesemma eliyaasi yianniho

Konne leellishannohuno mangiste meyaate taal- loonye buuxate poolise, stiraateeje qixxeessatenninna meyaate uurrinshu- uurrisatenni assitanno assootuwaati Konne leellishannohuno mangiste meyaate taal-.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mancho maa loosanni offolitte nootte?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu mayi odoo sayiisanni afammanno?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tee basera mannu owaante afi'rate yee mare owaante afi'ranni nooha ikkanna, bayichuno itiyo telekoomete mineeti, owaante aanni noohuno sidaamunnita isikeerebe wodhe loosanni no.

biirote uduunne ikkino insano wombare, agidaame, kompiyuutere, hattono babbaxino woraqati leelanni nooha ikkanna kuni uduunino biirote uduunneeti yine woshshinanniho .

Konnira tenne paarke Necci saar gobboomu paarke ara dagganno turistewiinni womaashsha addi addi dubbu saada heedhanno Konnira tenne paarke Konnira.

Rosiishsha Mite Aleenni assitini la”ate niwaawenni wodanchitini garinni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera uuyye Rosiishsha Mite Aleenni.

Agatto tini boode geeshsha kaajjittano agattoti yeemmo woyteno tene agatto loonsi woyite lame sasere hakkino sa'nore lende kaajjinshe loonsonnite ikkino daafira layi'nanni aga dibushano.

Loonseemmo hanni niwaawe nabbambe huwantoommo giraafete qiniishshi hanni aantete giraafete xa minoonni xa mo niwaawete qiniishshi uynoonnire mitteenni borreessino Loonseemmo.

Kuni misilete aana leelani noo dafitari woyi rosu mine horonsinani uduuni giddo mittoho yine hendaniha ikkana misilete aana sasu dafitari leelano.

Abbebe Roomete maaraaroone qeelihunni layinki barra Xaaleenu Gaazzeexx- uwa “Itophiya horrate Xaaleenu olanto baalanti hasiisse Abbebe Roomete maaraaroone qeelihunni layinki.

Baadillicho xagganna fayyimmate mini aanno xagga Lawannoha Baxxannoha Woroonni noo yinanni Baadillicho xagganna fayyimmate Baadillicho xagganna fayyimmate mini aanno xagga.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Xapoomunni, kore qummi assinoonni xagga deerranna adhinanni gari taje xagichu diwaanchi aana woy tuaninsa aana borreessinenna woy wolu woraqatira qixxaabe shiqqara dandiitanno.

Eedisi taraawanno doogganna Misile Eedisi vayrese munde esi mancho malli re anga amada gargadhinanni hayyo woy gara dagoomaho giwanna Eedisi.

Misilete la`nani heenomohu beetu biifadu biishu danasino e`ara martino arisho lawanohu kolsho yakeeta udire angasino kiisete wodhe leelanonke yaate yineemo.

Kuni hanja murowa hige gamamanoha woyi darchamo shinkurta ikasi la'ne buuxa dandinemo gari heerano isino horo anota huwata dandinemo yaate?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Tenne calla ikkikkinni qolote seesu lexxanno gede shuru aana dirroonni eleellenna dhooqqa luphi yino seesa leddanonsa Togo seesenna biife faarotenna ho rete fulinowa miillansa togo yitanni naaddanno.

rosu minni kilaassa kinchunni biifinse minooniti leelitannoha ikanna konne rosu minne rosaano daguha ikiro babaxinno danni roso babaxitino rosiisaanowiinni afidhanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? uullanni karre hee'noonnihu maati? shiimu hakku mine lawannohu?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hoowe tini mamitte? manoottu maa assitanni nooreti?

Hee ranno daga mereero manna woy ga re araarsine gondoorsiinse miila ikke hee rate dagate bude adha lawa agurranni daafira laynkimeeshsho kipho noosi.

Niwaawe Nabbawa Tenne lamalara umi barra nabbabbinita Lame Matto Heewisiisa yitanno niwaawe lami hasaawunni borrote malaatta qoonqote tuqqo woffinaatinna gottinaati xawe leellanno suwissine nabbabbe.

labaloho umo loonsani minne ikanna konni minni giddonno babaxino umo loosateno hasiisanno uduunichi giddosi afamanno mittu beeti ofolle umo loosiranni no.

Sagale manchi beetira lowo horo uyitano. Manchi beeti sagale itikinni lubote heere dafano. Tenne sagale ra'inse intanni gede ikkite noo sagaleeti.

Du namaanchu ishini kayinni addi addi industirera daddalu hoteelera hospitaalenna w k l uurrinshuwara horoonsi ni gedensaanni qorophiweelo du name fulanno ishineeti Du namaanchu ishini kayinni.

Duucha woyte kaa lo dandaate umi doogo kifile wo mate ikko shiima gaamora woy mittu mittunku rosaanchi o ra Looseemmo woy Loonseemmo loosi kifilewa ledote lawishsha horonsi nanni badhera higate.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri borsa baayire qooxeesa la''anni noori lamalu manni leelanoe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Weese sirsinanni gara konninni roore ayidde ne xa mitine borreessitine kifile ne miillara nabbabbe Qoonqo Xaadisanna Babbada Qoonquwa xaadisse Weese sirsinanni gara.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro hasaawaho ofolle noo manni leelanoe.

tee base supperimaarikeetete mirte afi'nanniwa ikkanna, konne bayicho dangiro hoonganniri dino, quuphe, umu qiwaate, bisu qiwaate, hattono sagalimmate horonsi'nanni uduunneno afi'nanniwaati.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

haanja muro giddo gaamantannoti tini sidaamu afiinni weesete yine woshshinanniti danche gede loonse hoggase eela qolle toyeekkine worroonnita anafannite yaate

Yannate hayyo abbitino garinni saada soorranni hayyo addinta biiffannotanna baxissannota ikkase anfanni gara insano sagale itanni noowa ikkaseeti yaate dandiineemmo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? daraaro tini mama wodhinnannite? ise mayiinni loonsoonnise? mayi aanna worrenna nootte? hiisinnara?

mitte mancho cuphi yitte ofolitte hiimu baricimira dinicha shoofe disittte giddo woritani afanitannoha ikanna konne dinicha disitete worite gafuhu gedensaanni busukutete leddo worite hiritanno.